Noba la are, ka kaŋa seɛ wogyɛ ka talarɛɛ ane orabasɔglɔ ane gyɛɛreka ane orabapeɛle, a biŋ, ka a pɔge kaŋa a ɔnnɔ kõɔ yire oraba kpoŋ kaŋa poɔ ennɛ bogti kaŋ poɔ.

Patoroo eŋoo zie la ka lɔɛ a are a lɔɛ nyɛ naŋ are waa la lɔglo a dɔɔ la eŋnɛ a lɔɛ a patoroo su la kparre dɔre a seɛ kore sɔglaa a eŋnɛ a lɔɛ a patoroo.

Bipɔgebilee bata la are ka dɔɔ kaŋa a ziŋ a yuoro gane kaŋa naŋ dɔɔle tabol zuiŋ ka magdabilee a meŋ dɔgle a tabol zuiŋ ka kapo a meŋ dɔgle a tabol zuiŋ.

Noba mine bata la be ba toma zie. kaŋa taara la kuru. Ba zaa eŋ la nu bontoore. Ka ba haa lɛ hɔɔle zupil zulilee naŋ yitaa. A su kaayɛ meŋ naŋ yitaa. Kaŋa are pɛgl la kuru a toma zie.

Sola panɛl la biŋ. Ka pɔgeba a viliŋ gɔlle a sola panɛl, a nyɔge taa nuuri, a zɛge kaa do. Ba mine eŋ la kɔkɔlɛɛ, ba mine meŋ eŋ la nubanne kyɛ ka teere are are ba puoriŋ.

pɔge kaŋa la zeŋ dakogile zu a seɛ wagyɛ, a le zutaraa, a ŋmaara bɔɔdeɛ ane soɔ. kyɛ ka booti lee kaŋ meŋ biŋ a pɔge lamboriŋ ka fofowoɔ a be o poɔ. Ka booti kaŋa meŋ be apɔge niŋeŋ ka bɔɔde kyẽẽnee be pɛrete poɔ sugili a booti eŋɛ. Ka kãã meŋ dogele kerepooti eŋɛ

Dͻͻkpeԑne la yi teŋԑ kaŋa paaloŋ, a yi wulo ba posãã a kyaare ne ii-levi. Ba yage zie vͻgele la zupili zeere ne zupili sͻgelͻ ka ba yaga zie meŋ la su la kpare sͻgelͻ meŋ. Ba mine de la pԑnzeere a le mare ba bͻgͻ eŋԑ kyԑ kyԑnԑ.

Noba mine la be kyanse zu sogɔ. Ba mine hɔɔlɛɛ zupili, ba mine ba hɔɔle. Ba bayi zeŋɛɛ la, bayi arɛɛ la, bŋyenaa meŋ goe la, kyɛ ka bayi a meŋ dɔɔ a tona a toma.

Bibiiri mine banaare la a be baa poɔ ɔnna kõɔ. Kaŋa soba booti o naŋ ɔnnɔ ne a kõɔ e la kuru, ka kaŋa den e bompelaa. Kaa bie kaŋa dɔɔ kyɛ ɔnna a kõɔ. O hɔɔlel la zupili meŋ, kaa zupele e bosɔglaa.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

Dͻbͻ bayi la a maala eŋgyini. Ba zaa su la kaaya yaayiri a vͻgele zupile naŋ yitaa. Ka kaŋa are ka kaŋa a dͻͻ. A onaŋ na naŋ dͻͻ eŋ la nimikyaane kyԑ de pԑnzage a le o kͻkͻreŋ.

Boma mine nansaleba naŋ boͻle ka endoomi ane gyԑlԑ ane bͻͻde-kyeenee, mui ne bԑŋ ane gyԑnlee. A zaa la lantaa a be laa yenaa poͻ. A laa meŋ waa la pelaa.

Bibiiri mine bata la ba ne bam amine bayi la are sobiri koŋkoriŋ ka moto a zoro kyɛ ka lɔɛ ayi a be ba puoriŋ a peɛle lɔɛ kãã emmo zie.